ha misilezan nube iidiyooge dumma dumma gade giddon asacthi ciishsanassinne ayfisanas maadethiza kemkaale gidishin heyssika gade giddo murutha sa gagisanas maadetiza gidoga mala ha misile nuus qoncisees

Hayssan ta be ashe deizayssi issi petetan shiiqi uthida bulqowaatha gidishin he aathappeka heyssa baggara muuze cora muuze sablenne he muuze garsan badala sable deizayssa nuus keype qonchisees.

Ha misilen nuus qonciday ha'i wodiya tekinolojiyan medhetida kamey woga sawule gadiya garsan sawuleza hata ushishene sawulene hata ushin ha misiley qoncises.

ha misile bolla hosupun attum asati goshsha gaden eqqidi eta garsan heedzdzati zeereta zeerishinenne hankoti guye baggara eqqidi xeellishin qoncisees

ha msile7en oyddu asati etikka heedzdzu macanne issiyadde ispexetan teknoloji ogiyan katta shiishidi sikishin qoncisees

Hamsile bolla qoncizayssi keehi dalga gaden diccida muruta issi kaame teknoloji ogeen haatta ushi shininne hi kaame teknoloji ogeen oosettida kaame gididayssa qoncisees

ha mislen nuus beettizayssi woykko nuus qonchizayssi gisteza issipetetan attum asati shishishime issoy uttidi gisteza ba kushen oyqqishin ha misile qonchisees

ha misile bolla hosupu attumasay issipetettan goshsha biittan eqqidi zeerishininne etappe heyssa baggara cora muuze eqqi utirayssa ha misile keehippe qoncisees

ha misile bolla keehi gita gade bolla issi kaame saableza teknologiyogeera haa ta ushshishen ha misile qoncisees

Ha misilezays nuussi beeththizay dumma dumma naa7u asathi issippetheththan thimaathime oosuwan de7iza asathamanne heezathikka dumma dumma oosanchcha asatha gidooga mala ha misilee nuus qonccissees.

Ha misilezan nu be'iddi doogey dumma dumma gadde giddon murutati gakkana giidi dooga malanne heyssattikka gadde giddo murutatti ayfidooga mala ha misile nuus besees

hayssan ta beyashedey oge issi maca naya ogedonan ekawutoray shienne he nayakka ba kushen sayneyara mango murutha eykawutorayssanne nayakka issi miisha sintha baggara tishshotada xeedlishin qoncisees

Ha misile bolla kehi gitta wora garsan dic'ida donzatinne donzatuppe hesa bagara issuppe dic'ida c'ora gotta mithati issippetethan eqidaysa qonc'ises.

Ha misileni shahetida coora tuukey issipetethan shiqi utidashin hetuky garisan fenitida tukeh bota s7inya garisan cuyatish ha misiley qonicises

Ha misille bolla nus bettidayssi woykko qonccizayssi kehi gittanne dalgga gadden diccida murruttatu garssan issi kammey hemetishin ha missilley nussi qoncisses

Hamissile bolla corra assattieqqi uttidashinne baggay utti uttidashin ettappe sintha baggarra kathidda muzze qanxxi wothizzayssa ha misilley qonccisses.

Ha misile bolla keehi dalgga gaden issi attumay na'ay eqqidi tukke ayfe qolishiine aape hessa baggara cora irxxa mittay de'iyogadan ha misiley qonccisees.

Ha misilen qonciraysi kehi dalga gaden toketidi muze dic'idinne lo'o muze muruta imishenine he murutayka kehippe lo'o gididaysa qonc'ises.

Ha misleyn nuus beettizayssi woykko konchizayssi isisiyade ba kushen xiki oyqqidi ha tishshoti telelishininne aappe guye baggara tiyatira woykko aysarera badanay di'o gaadan qoncusees

Ha misileyn keehi gita gaden badalay uuttay lokkomay boye muuze heyssanne heyssa malay issipetettan shiiqidi di'o gaadan ha misile qoncisees

hamsile qoncisay ssi issi loqo muruta immida mango issi attumadde ba kushin oyqishinenne aappe heyssa baggara muuze deyo gadan hamsile qoncisees

Ha misile bolla issi cimaaway kare tamawu mayri tukki sable garsan eqqidi tukki ayfe ba kushen oykqidi ufaytishin ha misile keehippe qoncisees.

ha misile bolla nam'u nati ogera bishininne issoy kuwase dhiiqishi deeshin etappe heyssa baggara melida muuzeti eqi utirayssa ha misile qoncisees

ha misiley bolla nuus qoncizayssi woykko beetizayssi cora attum asay isipetitan eqiotirashoninne sinthabaggara odddu attumasay keeththa keexanau limatiyoto ootishon qoncisees

Ha misileyeen cuoura mangoseble mangomuruta immishininne he muruta nam7u asati maxishin ha misile qoncisees.

ha misilen beetizayssil issi aththuma adey cora muuze garsan eqqidi he muuze muruta lo7etishininne giigish shininne he adeyka keype ufayetishin qooncisees

Ha misile bolla cora paapaye eqqi uturashinanne he paapaye garsan issi paapaye keehi daro muruta oyqu uturayssa ha misile keehippe qoncisees.

Ha misileyni qoncisayssi zo'o maxaaxe gidishin he maxaaxekka biittazappe bookketidi kiidenne issi patetan laapu madaben uthirayssa ha misile keehipe nuusi qoncisees.

ha misile bolla nuus beettizayssi oykko qoncizayssi tuke ayfe shayetidi kidaaga garsan essi sinera fentira tukke cuatishin hamisile nuus qoncisees

Ha misile bolla qoncizayssi oyddu attuma asati eqqidashinne heyasata garsan nam'ati banta kushin moobayle oyquturashinne etappe heyssa baggan timatime sabile deya gadan qoncisees.

ha mislen beettizayssi woykko qoncizayssi simtha baggara aysayra thiya badalaynne heeppe guye baggara cora uutha sabale deyogadan hamisle nuus keeppe qoncisies.

Ha misilen nam7u atuma asati kehi wogga giste gade eqi utidashinne he gisteyika kehippe muruta imidaysa ha misiley qoncises.

issi cima aaway tukke gade garsan eqqidayssanne tukeza maxiri maxira tukkeza ba kushen oykkirayssa ha misile nuus qoncsses.

ha misile bolla issi cima mishiriya uutta gade garsan eqqara uutta haashishinne ipe hessa baggara cora uuttati diyo gaadan ha misiley qoncisee

ha misile bolla issibtane kaira cora mangota ba kushan oyqirayssanne aappe guyara keehi cora mangoy deyayssa ha misile besse

ha misileen keehi zo'o melira barbare qancan shiiqi utirasenne apayisa baggara kororimaay de'iyassa ha misiley qoncises

Ha misile bolla keehi gita gaden toketira dumma dumma murotanne donzati dey7o gaadan ha misile keehippe qonjisees

ha misile bolla usuppu attuma asati issi paapaayachan issipetetten eqirashininne eta garsappe heedzdzati paapaaya baynta kushin oyqqirashin qoncisees

Hayssan ta be'ashshe de'izayssi issippeteththan cora attumanne macca asay limatte ooso ooththanawu hemettishshenne he asaykka ba kushshiyan limatessi ooththanawu madiza massara oyqqi uttidayyssa qonccisses.

Ha misilen nus qonciday 5 macasati ubbayka banta huphen sharbe xaxid . Badala garsan mokida lokoma maxishine shiishin ha misiley nus qoncises

Ha misilen nus betizays woyko qoncizays cora asat issipetetan chigine tokanaw bishininne etappe sinta bagara issi cima away cora pute ba kushen oykidagaton qoncises.

Ha misilen qoncizaysi asati issipetetan dalga dembani ooso oothana hanishininne nam'u asati eqidi zoretishininne nam'atuppe issoy be kushen aqapa oykidaysa qoncisesi.

Ha misile cora atuma asayi issipetetan oso ottanawu woga demban eqqidashininne he asa garssan issi atumay ba kushen akafa oyiqqida issa qonccises.

Ha missile bolla bettirayisi nam'u attuma chiggigne garissan eqqidi chiggigne banta kushshen oyiqqidi eta garssappe issoy karetta kotte mayirayisa ha missileyi kehippe qonccises.

hamsile bolla nuus beettizayssi woykko qoncizayssi key dalga uutha gaden uutha garsan chiginne tokkanawu asay issipetetan hemetishon hamsile qoncisees

ha misilen qoncizayssi cora attuma asaynne macca asay issipetetan keehi dalgga goshsha gaden zeerishininne hokkidi zeretha biittan mogishin ha misile keehippe qoncissees.

Ha mis leen cora attu maasay essifetetan dooza tokkanawu hemettisheninne he aasappe he sabaggan keettay de'iyo gaadan qonc'isees.

Ha misile bolla issi adde muuzegade garsappe issi woza muuze ba hashen tookkidi kiishenne he adde yuushayan dara muuze deya gadan ha misile qoncisees.

ha misile bolla cora attumanne cora macasay issipetettan eqqidi issi attuma adde biitta bookkishin xeliyoga qoncises

Ha misile bolla nuus qoncizayssi cora chigineta garsan issi attumade ba toho bolla oththidenne issi chigine ba kushen oyqqidi ufayetishin ha misile qoncisees.

ha misilen nuus qoncisizayssi kehi cora attumanne macasay issi petetan shiiqidi he aasaykka issoy issayo zore immisheninne he asay issipetettan utti uttiraga ha misiley qoncisees

ha misilen issi attum ade melida badala foqishininne he adappe hissa baggara cora badala kamashe diyo gaadan misile qoncisees

Ha misili bolla issi attumadey nam'u boorata waaxiri goyishenne he boorata meraykka issoy zo'o issoy qase boottanne kareta walaka boora gidishin heyaddeykka ushacha kushera turqaya oyqqidaga qoncisees.

Ha misiley qoncisizayssi keehi cora attumanne macasay issipetetan shiiqidi hissi galga denban eqqidinne limate ooso oothtishinne hemetishin qoncisees.

Ha misilenne qoncizayssi issi maca aya uthadanne ba kushin santayta sampara oyqadanne xoqu gara xeellishininne ufayexishin qoncisees.

Ha misilen nuus beettizayssi woykko nuus qoncizayssi issi githaden bagaden issi karetha ma oma era adde namu boorata waaxidi biitxa goyishin ha misile qoncisees.

ha misile bolla beettizayssi keehi cora asay etikka attumanne macay issipetetan shiiqidi chiggine tokkana hemettishinenne eta sintan issi cimaaway cora chigine oyqirashin ha misile qohonchisees

Ha misilen qoncurayssi issi gaasta attuma cimaway eqqidinne ba kushin mela badada poqishinne aappe heyssa baggara badala kamashe eqqi othirayssa ha misile qoncisees.

Ha missilen kehi gita denba gaden nam'u atumma asati borata gita denba gaden nam'u atumma asati boorata waxidi goyishenine eta ushuan irxxa mitay deiogadan qonchises.

hamsile bolla keehi wogga gaden issi attumasi na7u boorata waatirinne goyishen aappey sabaggara dorsati heemetishen hamsile qonchisees

ha misilen keehi wogga gaden issi bitane na7u boorata waaxidi goyishinenne booratikka keehippe garto tirayssa gidiraga ha misile qoncises

Ha misile bolla nam'u attumasati sabile gade garsan eqqidenne sableza banta kushen oyqishen ha misile qoncisees.

ha msile bolla keehi gita denban oyddu haretonne haretuppe guye baggara na7u attuma qeeri naturanne na7u qeeri macanati oxishe qoncisees

ha misile bolla keehi wogga dalga gaden keehi cora asay issipetetan zerishinne asappey sabaggara na'u kaamey eqishin ha misiley qoncisees

cora attumanne maca asay dooza oykidi tokkanassi issipe shigidi de7isheninne etappe guye baggara cora irxa mithay diyo gaadan ha misile qoncisees

Ha misile bolla wogga gaden nam7u attuma asati boorata goyishennne etappe heessa baggara cora erqa mitay deyo gaadan ha misile qoncisees

ha misile bolla cora atuma asanne cora maca asay isipetetan ooso ottanaw bishenenne etappe heessa baggara cora erxa mitay di'ogaadan qoncises

Ha misilezan nu beyenidooge gada giddon bul'anassinne zeranassi maadethiza kaame bolla qashethida gidesheni heyssikka dumma dumma oosozan maadetha gidoga mala ha misile nus qoncisees.

Ha misile bolla tekinolojey woykko ha wodiyan medhetida biita goyiya maashshiney dishin he mashiniya issi bitaney oyki eqi utida hanko asati tekenoloje woyko ha wodiyan medhetida bitta goyiza mashine gidishin he mashina issi bitane oyki eqi utidashin hanko asati he bitana xellishin he misiley qoncces

Ha misile bolla nus betidaysa woyko nus qoncidays ha wode tekinolojiyan medhetida mashine gidishn he mashineyka gadeppe sa pude shishanaw madiya mashine gidiyagatho qoncises.

Ha mislee bolla nuussi qonccezayssi woykko beeththizayssi keehi dalgga gaden tokeththida sablee tachnoologe ogeera be7ishininne sablee keehippe lo7o gidira iza ha mislee qonccissees.

Ha misilen nuusi qoncidayssi ha wodiya teknolojiyan medhetida sable shiishiya kaame sable shiishishininne he kaamiya bolla tophphiya bandiray diyoga mala ha misiley nuus qoncises.

Ha misilen qonicisezays kehi gitta daliga denibako tekinolojy ogeyan medhetida bita goyiza kamey bitta goyishene he kame bolla issi adey uti utidayisa qonicises

Ha missilen qonccizayssi ha wode tekkinlojjeyn medhetida kaame he kaamenka guye baggara biita goyiza mashshine gidishin he mashine medhayka zo'o gididayssa qonccises.

Ha misile nusi qoncisiza issi cora atuma asayinne maca asayi issippetetenan ha wodiya techenolojyiyan meretida mitha goyida kame goyishine issi maca eta photo dentishe ha misile nusi qoncises.

Haysi misilezan beeththi zayssi ha wodiya teknoolojiyan medheththida baabure gidishin ikka ha wodiya teknooloojiyan medheththida gisha keehippe lo7o gidira isa ha misilee qonccissees.

Ha misile bolla qoncizaysi ha wofiya tekinolojiyan medhetida kameti kehi dalga garden sabile shishishinine he kame medhoyka zo'o gidizaysa qoncises

Ha misile bolla c'ora zoo'o gosha kameti issippetetan eqirashinine he kametape heysa bagan issi kethay de'iyogadan ha misile konc'ses.

ha misile bolla usuppu asati etikka icha wadenne issi maca gididi issipetetan teknoloji hira ogiyan biitta goyisheninne yaanne hanne hemethishen ha misile qoncisees

ha misile nuus qoncisizayssi keehi dalganne gita denba gaden hawudiya teknolojiya medhettida zo7o kaame he gadiya goyshenenne he kaame gadiya lo7eti goyyaga mala qoncisees

Ha misilen cora biitta goyiza kaame issipetetan shiiqidi eqqirashuninne he kaamekka zo7o kaameta gidiya gadan misile qonjusees.

ha misilen keehi gitanne dalga gidida gaden muruta immiza giste mukkidi muruta immishininne he gaden toppiya bayndiray de7o gaadan qoncisis

ha misilizanta bezayssi hawode yiida goshsha kaameqo a bollaka zo7o malatay dees goomay dees guye baggarakka bootta malataykka dees hayssi gadiya goyanao maaddees

ha misilen nuus beetizayssi woykko qoncizayssi hawadiya teknolojiyan meletida biitha guyiza kame gidishin hi kamey achan curasay eqqidi kaameza xeelleshin hamisile nuus qoncisees

Ha misile bolla keehi gita gaden keehi cora kaame issifetetan gade goyi shinenne etappe sinta baggan cora attumasay hemetishin ha misile qoncisies

Ha misilen beetizayssi kaame gidishin he kaamerka ha teknolojien medhettida woykko ha wode teknologien giigida kaame gidishin he kaameka biittaza guyanaunne sablesha shiishanawu maaddiza kaame gididagaatho qoncisees

hayssi misilezan betidayssi teknoloje ogiyan giigiza kaame gidishin he kaameyka gaden sabeleza shishishininne he kameya bolla issi bitane iqqi uttidayssa ha misile qoncisees.

ha misilen beettizay misilekko ha misilekka cora teknologen medhetidi biitta goyanawu giigiya kaame gidishin he kaamekka zo'o gididayssa qoncishes

Ha misile bolla qoncizayssi hawudiya teknolojiyan medhettida heedzdzu biitha goyda kamiti essipetetan keehi dalga gade goyishininne hemettishin ha misile qoncisees.

ha misile nuus qonciizayssi hawudiya teknolojiyan medhetida kaame keehi gitanne wogga dalga gaden he gade goyishenne he kaame meraykka zo7o gididaga mala ha misile qoncisays

Ha misilen ta beydoyssi hawoden yida teknolojiyan biitta goyiza qaame gidishin he kaameyappekka bolla baggara tiya badalay deizayssa ha misiley keype qonjisees.

ha misilin koncizay si hawudiya teknolojiyan medhetida biitta goyiza mashine issi bitane ba kushin oykqidi sugishinenne etappey sabagara qeeri gattay diyo gaadan koncisees

Ha misele bolla hissi biitta qoyiza kaame denbagade goyishenne he kaamekka zo'o kame gidirayssa he kaameyappe heessa baggan eqqida mitati deyo gadan hamisile qoncisis.

ha misile bolla keehi gita denba gaden goshsha kaame gadeya goyi sheninne he kaamekka zo7o kaame gidira gaadan ha misile qooncisees

Ha misilen issi biitta goyiza zo'o kame eqqida shinenne he kameyappe heyssa baggara corasanne keethtay di'o gaadan misile qoncisees.

Ha misilen cora macazay issipetetan uutta teknolo yogiyan haashishinne etappe heyssa baggara cora uuttay diyo gadan qoncisees.

ha misilen nuus beettizayssi woykko qoncizayssi hawade teknolojiyan medhettida biitha guiza kaame gidishin he kame meraykka zo7o gidirayssanne aappe heyssa baggara cora kaameti di7o gadan qoncisees

Hamsile bolla nuus beetizayssi woykko qoncuzayssi issi ha teknologiya adettida kaameer oge bolla eqiutirashininne aapeyssa baggara asay yaanne hanne emetishin qoncisees.

ha misile bolla qoncisay si essi atthumade ba kushen hawade teknolojiyan medhetida biitha koyiza marshine oyqidi sugishininne aappe heessa baggara gatha keeththay de7o gadan qoncisees

ha misile nuus qoncisizayssi hawudiya teknolojiya medhettida kaameti etikka biitta goyanawu maaddizayssata mala ha kaamekka biitta goyshe keype lo7etir goya gamala ha misile qoncisees

Ha misile bolla keehi kita denba gaden heezu piita goyya kaame gadiya goyishininne he kaame bolla naathun itoophiya bandiranne issuan oroomiya bandira de'oga qoncisis

ha misilen wogga gaden keehi cora kaamenne kaameyappe sinta baggan cora attuma asay de'iyogaadan ha misiley qooncisees

ha misilen keehi dalga gaden zo7o goshsha makine he gade goyi shisinne aappe sabagara melida mitati eqqirashin ha misile qoncisis

Hayssa h a misile bolla issi goshsha kaame gadeza goyishenne kaameya peheyssa baggara mitati eqirayssa ha misile bessees.

ha misile bolla issi attuma adey ba kushen teknologin zeereya marshinne oyqqidi sugishinenne aappeysabaggan katta keettaay de7ugadan qonchisees

hayssan ta be ashe deizayssi nam7u addenni nam7u macati issipetithan eki utura shinninne hi haasayka bantha dunan makis wotu uturayssa gidishshinne ithappe guye baggara chora muruta sabile madabarera deizayssa konchisees

ha misile qoncisayssi issi macasya ba kushira karsoone oyqqada ba uyen koppi ooththada ufaytayda issimishirisi imishon ha misile qoncisees

Ha misilen nuussi qoncida gadan wogga denba biittan cora attuma asati issibetetan ututurashonkka eta garsan guutta macaraasay issibetetan deyoga qoncisees.

ha misiley bolla cora asati issipetettan eqqiri etikka cora macaasatanne issi attuma nay issipetetan gidiri kattaza issi bolla shiishshishin ha misiley qoncisees

ha misile nuus qoncisiya gadan woykko bessiyagadan heedzdzu attuma asati eqi utidashin issi attuma adey issi attuma addes karttonera iqa imishenenne eta sinthan cora eqqay diyogadan qoncisees

Ha misilen issi macca nayiya naatussi quma immishininne naatikka ekkida quma mishin ha misile qnccisses.

Hamsile bolla cora naati quma misheninne issi maccasiya eta garssan eqqirashin issi nay quma obarsishin ha misile bessee.

amsile bolla issimacasiya qeerina tokkada eqqirayssanne iipeyssa baggara cora katta imirayssanne ekira corasay diyo gaadan hamsile bessees

Haa misilee bolla nuu be'iddi de'iyogeyi daligga soowanni zeritti uttida dumma dumma gade giddonni murutati gidishin heyissatikka gisite gidoga maalanni haa missileyi nusi kehippe qonccisess.

ha misilezan nuus beeththizayssi gade giddon issi bisane ooso ooththi didoga malanne heyssikka haaththatha ogiya doo7i didoga malanne he haaththatha maarara ifi didoga mala ha misile nuus qoncisees

Ha misilezan nuus beetzayssi issi macasiya gade giddon ooso ooththayda de'ga mala gidishin heyssaka maarara thokethida santhasa giigissayda de'ga mala ha misile nuus qoncisees.

ha misilezan no beyididooge keehi dalgoso hogidishin he dalgesohon qasse dumma dumma doozati dooga malanne he doozatu miyappe qasse keeththathi oothathi issi issi gade giddo muruthati dooga mala ha misile nuus bessees

Ha misileni nusi qonicizayis hezu asati etika na'mu macanee issi adey kehi gita daliga muze gade garisan eqidi muze o'omu'olo bakushe garisa oyikidi be'ishenee etape sintha bagara miza malayi de'ogadan qonicises

Ha misiley qonicises kehi daliga gaden coora uthazi maran maran toketi utizayisane he wothay qa kehipe logidoyisa ha misiley nus qonicises

Ha misile bolla betidagatho woyko qoncidagathon issi atuma adeyi Keehi Gita shunkurte gaden eqidi he ahh kure hata ushishnine he Ade kusheni akafayi diyogadani qoncisesi.

ha misile bolla keehi gita dalga gaden keehi cora tiya badalay kaayutishinnne hetiya wadala garsan dhissi attumadey hemetishin qoncisees

Ha misile bolla keehi dalgga gaden badala muurutay mokkidinne he badalaykka tiyatiri ka'ishininne he badala muurutaykka keehippe lo'o gidiagattan ha misiley qonccisees.

Na misilen issi cimayya gisteefe sampawootara punnishininne iippe guye baggara qeeri gattageetay deyoga mala misile qoncisees

ha misilen qoncizayssi keehi gitanne dalga gaden mokkida gistemuruta ayfe deyo gadanne he gistemuruta ayfe garsan issi macasiya eqqada gistiya ba kushiyan oykishin qonciseys

Ha misile bolla keehi coraazay issipetettan dalga ciisha gaden hemettishininne ciisha be ishen issi macalasaya zhandila oyqawutura shin ha misile qoncises.

ha misilen nuus beettizayssi woykko qoncizayssi issi gitanne dalga gaden lo7o badala ayfe woykko lo7o badala muruta immiza sabale deiza gaatho qoncisees

Ha misileye qoncis yoogadan nam'u qommo budde naa bolla cora qommo ustoy utti uturashininne aape heyssa baggan daata barbare diyo gadan be ashi days.

hamsile bolla nam7u merashashanne sinyara tukke sayneyara daabboy issi bolla shiiqir uttura shin eta garsan issisinne mela de7o gaadan qoonchisees

ha misile qoncisisayssi keey dalga shunkurte sabele garsan heedzdzu asati hey asatikka nam7u addanne issi macaire hemettishinenne etappe heyssa baggara uuttazi deedayssa qoncisees

Ha misileen qoncisayssi cora uutta sabalenne he sabeleppe sinta baggara gatta keettay eqqi uttirashinne aappe hessa baggara cora zumay deyo gaadan ha misile qoncisees.

ha misili bolla keehi gita gaden zeeretira giste sabile mukidinne lo7o murota immisheninne apeyssa bakkan cora irxamitahdeyo gaadan qooncisees

ha misile bolla cora boorati ispetetan heemettishininne etappe heyssa baggara heessu adde asati eqqidi eta hee mishin ha misile qoncesees.

Ha misile bolla namu'u atuma assati sebile garissani sharappa shodishene etta garisape issoyi ba hashiyani kotiya wothidashini ettappe issi baggra kethayi dewuga qoncisasi

Ha misile bolla cora atuma asayi issipetetan Keehi Gita sabile gadeni eqi sabile xeelishn ha misiley qoncisesi.

ha misile bolla issibitane keehi wokka gade garsan eqqidayssanne ba kusheera tiya badala oykqidayssa ha misile bessees

ha misile bolla keehi gita gaden zeretira gistisabulenne aapehessabaggara cora keettati deyoo gaadan ha misile nuusi kehipe qonjisees

Ha misile bolla lo'iya ciishshatininne ciishshatuppe guye baggara gatta geettaynne gatta getappe guye baggara zumati deyo gaadan ha misile qonccisees.

ha misile bolla issi macasiya qeer na ba zokkon ba7ada toketira santa garsappe sharafa shoddishin ha misile qoncisees

Ha misile bolla issiyadey badala gadey garsan eqqidi badalaza oykqida shin ha misile nuusi bessees

ha misileen keehi wogga demban cora asay maata buccushininne buccira maata issi bolla shiishin ha misiley qoncisees

Haysan thaassi beeththizayssi woykko qonccizayssi keehi githanne dalgganne gidira woraa garssan cora aththuma asay issippetheththan hemeththishenne he woraa garssan daro adussa irxxa miththazi de7izayssa nuus qonccissees.

Ha misilezan nus betizayssi issi nam'u asati dozata tokanaw gigisidi dewga malanne akaffa eta kushiyan oyqidi dozata matani gigisidi dewga mala hamisiley besses.

hayssan ta beyashe de yooge corasay issi petethan maaran uttutirayssanne he aasappe guye baggara keehi yashia dalga woray di'o gadanenne he wora garsan adussaqdussa cora mithay deizayssa nuus konfisees

Ha misilezan beettizayssi dumma dumma asati issipetethan doozata eta kushan oyqidi hamettidi diyagga malanne heyssatikka dumma dumma ma7ota maa7idi hamettididiyoga mala ha misile nusi qoncisees.

ha misilezan nuus be7di diyooge issi macasaya haaththa kushiyan ba kushan oyqada gursayde doga malanne ushayde dooga mala beessisheni heyssa macasayakka ooso maawa maa7ada ooso oothayde dooga mala ha misile nuus bessees.

Ha misilezan daro atuma asay issipetetan utid dooza tokishninne hankot eta kamerara poto denitishn qoncises.

Ha missile bolla issi atuma addey ba gede bolla uttidi ayfen manaxiriya woththidi dooza tokkishe de'es tokkiya dooza bolla biitta kammishe ha missile qoncisees.

Ha misile bolla hedzudzu atuma asati chigiyne tokqnawubhanishenne issoy akapara biita bookiahn ha misiley keehippe nuusi qoncises .

Ha misile nusi betiza issi woykko qoncida issi keehi gita demban issi barkka eqqida dalgga mithay diyogadan ha misile nusi keehippe qonccises

Ha misile bolla keehi denba gaden ichawu asati he mettishininne he asatikka oyddu majjanne issi adde gidishin addey ba zokkon borsa ba7idinne kushan pistale goochishin qoncises.

Ha misile bolla beettizayssi woykko qoncuzayssi issi maciya bootto shurabe mayada ba kushin iqa oyqada chigine haatta ushshishin ha misile qoncusees

hamsile bolla ichawu asati etikka nam7u macanne nam7u addenne issi qeeri nay isi petetan donzatu garsan uttidi doonzata xeelishininne ufayetishin qonjisees

ha misile bolla cora atumasati essipetetan chigine tokkanan shiinne he asatikka baynta qooren dunguza attirayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolla qoncizayssi issi attuma addey ba kusheesa sintomo michidi eki uturashinne aabe guye baggara cora irxabetati deyo gaadan qoncisees

Ha misile qoncizayssi issi attuma cima aaway karethama omaydi eqqi utirashininne aappe guye baggara cora sabele deyo gadan qoncisees.

hamisilezan beettizayssi woykko nuus qoncizayssi keehi be yashsheya wora garsan ha misilen beettiza lo7o daanetiya miisha shin i7aazakko eretennakoka he miishay worakko

ha msileya bollan cora attuma asay isipetetan hemettishininne he attuma asaykka ba qooren dunguzawatiri nam7ati doonza ba kushan rayqqidi tokkanawu bishin qonchisees

ha misile qoncizayssi issi attuma addey eqqidinne tishshi oothidi haa xeellidenne ba kushen chigine puutenne ba qooren gammo dunguza wothiayssata ha misile qoncisees

hayssa amisile bolla coora attumasati denban hemetishininne etappe guye baggara coora irqa mtati de'iyogaadan ha misiley qoncisesi

hamsile bolla issibitane uttirinne doozaza tokkishin aapeyssa baggara keehi cora asay dooza ba kushera oyqiri yaanne hanne hemettishin qoncisees

ha misilen issi attumade uttidi donza tokkishinnne he donza biitazaarishin heyaddekka poota shurabe mayda gal qonjisees

hamisileyin kataman cora donza tokkiza cora asay essipetetan oothi shenninne etappe heyssa baggan cora keettay diyo waadan qoncisees

Ha misile bolla cora ttumasay dunguza baynta qooren xaaxire doonuza issoyssua yoy emishininne issoyssuappe ekkishin ha misile qoonchisees.

Haysan ta beyashe diyogey oge dunana bayzetida murta ayfe gidishn he muruta afey garsan timatime lome barbare galy shukurte tumoy hean hesa malatay cora mishay diyoga qoncises

Ha misilezan nusi betizaysi duma duma gade giddon murutati gakidageta asay bayizanas giya kesoga gidishin heyssatika madaban madaban uttoga mala ha misile nusi besses.

Mislle bills beththizaysi oykko qonchizaysi oge bolla madabare xittizec he madabare bolla lomme,barbarenne sanththay komoy issi bolla utti uttidashen ha misille qonccises.

Ha misiley qonccisizayssi issi attuma addey burtukane ayfe bayzishenne he adde achchan nam'u asati eqqi uttidashinne eetappe hessa baggara cora asay yan han hemetizayssa qoncisees.

Ha misilen qoncizayssi ogoden de'iza suuqe dishin he suuqenka cora muuruta ayfey bayzetizayssa qoncises; leemisos muuzey, mangoy, paapayay, abakadoy hessane hessa malata besses.

ha misile bolla nu beyzay suuqekko he suuqe garsan cora miishati bayzetisona eta garsappeka leemisos santay timatime barbare yuusho santay hesane hesa malati de'oosona

Ha misilen beettizayssi suuqekko he suuqin cora murutayfe ba yezettizayssakko he murutayfekka muuze habaabe mango timatime gaalla heessanne heessa mala

ha misilezan qoncizayssi suuqe gidishin he suuqenka cora muruta ayfesi bayzettizayssa qoncisees he muruta ayfekka muuze mangoy timatime baappayay heyssannessa malay qoncisees

ha misilin beettizay cora suuqekko he suuqenka daro murotati bayzettizayssa he murutaykka timatime shonkuruto barbare heyssanne heyssa mala gididaga qoncises

Ha misilin betirayssi suuqe gidishin he suuqenka daro muruta ayfe bayzeethiyayssa qonciseshinne he ayfekka muuze, timatime, apile heessanessa mala qoncisees.

ha msile beettizay suuqe gidishin he suuqen daro muru tayfe bayezettizayssa he muru tayfekka muuze mango papaya timatime habaabe heyssanneyssa mala qoncisis

Ha misile bolla giya donan bayzetiza muuze, burtukanne , timatime,hababenne h.h.m de'iyogadan ha misiley qoncises.

Ha msile bolla dumma dumma muruta ayfe deyo gadan leemiso apile muuse, papaaye, mangooy heyssanne heyssa mala muruta deyo gadan qonccissees.

Ha misilezan nus betizay dumma dumma asati osoa otidi dioga mala cishata gigisidi dioga mala gididi besisheni hesapeka sintar issi macasiy cishata gigisayida deioga mala ha missile nus qoncises.

Hha misilezan nuus beettizay dumma dumma gade giddun oosota ooththanassinne maadetanassi dandayiza kaame gidoga malanne heyssi kaameka gade giddu mudutha ta gigissanass maadetiza gidoga mala ha misile nuus qoncisees.

Ha misileyan cora ciishata garssan heedzu maccati ciisha shiishishenne shiishida ciisha bantta kushen oykkishin ha misiley qonccisees.

Ha misilen qonccizayssi keehi dalgga gaden cora macca asay ba zokkon keeshe ba'idinne hessa bollappe bonccoza duutti duutti banta keeshen yigishin ha misiley qonccises.

Ha misilen nus beetizayssi woykko qoncizayssi issi keehi dalga ciishshay de'ossan issi attuma nay he ciishsha shiishshi ufa'etashin ha misiley nus qoncises.

ha misleen qoncizayssi heedzdzu attuma asati issipetetan keehi merara lo7iza ciishata issi bolla shiishishinnne issoy eta garsan ufayetishin qoncisees

ha misilen qonccizayssi keehi cora asati issipetetan keehi dalgga gaden zerishinenne yaanne hanne hemetishin ha misile keehippe qonccisees.

ha misile qoncisaysi keehi cora macati issipetetan ooththishininne eta oosoyka lo7iza ciishata shiisho gidirayssa mala ha misile keehippe nuusi qoncisees

hammisilezan qonchirayssi keehi odoppe adla dalga gaden mokkida sabile maaran ekiyotirashinne aapeesa baggan dhissi biitta goyiza kaame gadeza goyishin konchisees

Hamsile bolla beettizayssi ha kaame hawode teknolojiyan medhetidayssa gidishin he kaamekka hawodiyan gadeza goyanawunne gadeza lo'etano maaddiza kame gidayssa qoncesees.

ha misile bolla nuus qoncizayssi woykko beettizayssi hostun macanne oyddu asay esipatetan eqqi utturashinne ita sintan madaberera kattay shiiqi uttura gattan ha misile qoncisees

Ha misilen keehi gita denba gaden nam7u attumasati eqqidinne issoy biittaza bookkishinenne etappe heessa bakkan nam7u booraza waaxiri guye asati de7oga qonjisis

ha misile cora ciishsha garsan nam'u asati etikka issi addenne issi maca gididi ciishsha shiishshishin ha misiley qoncisees

Ha misile bollan dumma dumma ciishshatunne dumma dumma asati beettishen heyssati ciishshatikka dumma dumma melata oyqqido gaadanne asatikka dumma dumma asata gido gaadan ha misile qoncisees.

hamsile bolla qoncizayssi keehi gitanne wogga dalgaggaden hawoden medhetida teknoloji kaame gadeza goyishininne sableza shiishishin hamsile qoncisees

Ha misile bolla betirayssi cora attumasa garsan issi indiya eqqauturashenne efika goyishe baggati zeershenne etappe guye baggan cora mitay eqqiuturashen qooncesees.

Ha misileen cora macasay issipetetan ciisha shiishshirinne maaran wottishinnne he ciisaykka zo'o boottanne heessanne heessa mala gidiyoga qoncisees.

ha misile nuus qoncizayssi keehi wogga demba gaden hawodiya teknolojiyan biitta goyanawu medhetida kaamiye gadeza goyishin ha misile nuus qoncisees

Ha misilen nuus beettizayssi woykko qoncizayssi issi maca cora cishathu garsan eqqada he ciishata ba kushin shiishshishininne ufaycishin hamsiley qoncisees.

Ha misile bolla issi yelaga macanaya sabule garsan eqqada he sabollekka duutta duutta keeshe bolla shiishshishinne he naya ufayetishin ha misile keehippe qoncisees.

Ha misilen heedzdzu macaasati baynta kushin ciisha oykedenne eqiy utirashinnne etappe guye baggara keehi daro ciishey deyagato ha misile qoncisees.

issi macarasiya cora ciishsha garsan eqqadanne ciishshata shiishishin shiishshira ciishshata haddirsa kushara oyqawutira shin hamisile qoncisees

ha misile bolla keehi wogga gaden toketida badalay diccidi tiyatishininne aapeysa baggara teknologi ogyan ha badala ha ta ushishin ha misile qoncisees

Ha misilezan nus betizays issi kamey oso othidi de'ega mala gidishin hesapeka qasi hathay ogera bidi de'ega mala gidishin kamey gigisdi de'oga hayis nus qonicises

Ha missilen waruwra gogiza bulqqo haththay bishenne he haththa achan coora irxanne mela mithay eqidayssa ha missile qoncises.

Ha misile bolla qonccizayssi haathazi ba ogera bishininne hehaathazi dilddiyera aadhizayssanne he haatha bolla qeera nayti kaa7ishininne meettishin qonccisees

Ha misile bolla coraasay etikka ichawaddenne na'mu machay issipetettan eqqidi sayte ooso tanaw zoreti sheninne xeellishen ha misile qoncisees

Ha misile bolla keehi gita dalga gadin nam7u attumasati eqqidinne issoy sabele ha ta wushishinne issoy heyssa baggara he metishin qoncisees.

Ha mislen nuus beeththizayssi woykko qonccizayssi keehi githanne dalgga denbban ethi kaame biiththaza goyishin woykko burishinne hankko asathi saythe ooso ooththishin ha mislee qonccissees.

ha misile bolla keehi gita gaden nam7u attuma asati he gade hata ushshishinenne eta garsappeka hissoy zoo shuraabenne zoo sure maydayssa qoncisees

Ha misile bolla nuus qoncizayssi woykko beetizayssi issi aththumade ba kushe ha micidi eqqi uthirashinenne aappe guye baggara cora sabale maara maaran uthirayssa ha misile qoncisees.

ha misile bolla coro attuma asanne na7u maca asati issifetettan haasayidi hemettishininne hi asay ooso woykko sayte ooso oottiri simmishe diyaga mala ha misile qoncisees

Ha misile bolla issi adey keehi wogga gita muuze gade garsan eqqidinne appe guye baggan cora muuzeti toketidayssa ha misile besees.

Hayssan ta be ashe deyooge cora mehe issifetistan heemmiza corasay deyo gadaninne he asappe sintha baggara issi ci maarya issi booqa maryo oykqada tishushotha xeelishin hamislezay nouskeype konchisees

Ha misile bolla hezhu atuma asat boora waxid gadeza goyishenne nam7at zo'o shurabe mayi uttidanne issoy etappeka dumma shurabe may uttidaysa ha misiley qoncises.

"Ha misile bolla beetidaysi keehi gitanne dalgga gidida gaden heedzdzu asati nam'u nam'u boora waaxidi goyishin ha misiley keehipe qonccisees."

Ha misile bolla conc,idayisi issi ogge bolla ichashu mehenne hedzdzu deshayi isspetettan eqiutidashininne etappe hesa bagare issi kethayi dizayisa beses

Ha misile bolla nuus qonccizayssi nam'u boorati issipetetan heemetishenne issi boora kaccey keehippe gita gididayssa ha misiley nuus qoncisees.

Ha misiley nus betizaysi woyko qoncisiyaysi issi demban hedzu anchara miizati hemetishe de'etes nam'ati maata mishin issiniya dhoqu gada Tish oothada xilishin ha misiley qoncises

Ha missiley nusi qonccisizayisi issi aya nam'u natura utta uttidashin issi naya lokke kutuwa oyiqqa yuttidashininne aye sinttan cora phuphuley de'yoga mala ha missiley qonccises.

Ha misilen beeththirayssi keehi boneththira soho gidishin he sohonkka cora miizzatha ogezaara laaggishin de7iza issi maccaasiya de7iyogadaninne he miizzathu garssan issi zo7o booray de7iyogadan qonccissees.

ha misile bolla nuus betirayssi woykko qoncurayssi keehi gitanne dalga demban coramehe issipetetan hee mettushininne etappe heyssa baggara cora methay di7o gaadan qoncisees

ha misile bolla qonjizayssi keehi cora miizati he miiza zeretaykka waado miiza gidirayssanne he miizaykka maarara eqqidi maata mishen ha misile qoncisees.

Ha misile qoncisayssi keehi dalgadenba coora mehe he mettishininne he mehetappe guye baggara issi keettaynne worati deyo gadan ha misile keehippe qoncisees.

Ha misilen qoncizayssi dhessi gasta macasi eqqadanne ba kushin desha laqa edima utorashinonne ehippe heyssa baggara qeeri keettay deyo gaadan qoncisees

ha misile bolla oyddu mizati hee mettishinenne he mizatu meraykka issoy kareta issiniya boottanne hankoti na7ati zo7o gidishin etappe heessa baggara gatta geettay diyo gaadan qoncisees

Hamsille nuus qoncisizayssi woykko hamisile nuusi betizayssi cora kutopopule shiiqi uturashinnne he populekka keepe cora gidiragsha maara maaran uhtirayssa qoncisees.

Ha misile xora haareta ogizara laaggishe efiya addenne he addeppe heyssa baggara hara asati di'o gaadan misile qonjisees.

ha misilen qoncizayssi issi waado miiziya mara yelaranne he mara laacishininne iippe heyssa baggara cora imala miizati di7o gaadan ha misile qoncisees

ha misile bolla nuus beetizayssi woykko qoncizayssi cora dorsati issipetetan eqqiutirashinne he dorsatu garsan cora tu maray zo7o gidirayssa ha misile qoncisees

Hamsile qonjusizayssi issi gita keetta garsan cura paranja kuttoy issi petettan dishininne he kuttuta garsan issi attuma woykko lokke deizayssa hamisile kipe qonjusees.

ha misile bolla nuus qoncizayssi issi dalga denban cora dorsati issipetetan hemmittishininne etappe heessa baggara issi attumade koxe oyqqidi ekkidayssa qoncisees

ha misilen nuus beettiza waadu miiza marata gidishin etika bayntason maaran ekkidi maataza mishininne he marata meraykka booththara karethara gididayssa ha misiley qonchisees

Ha misile bolla issi attuma addey eqqidashinne,appe guye baggara cora Wado Miizati de'osona. He miizatika baggati eqqi uttida,baggati ichchi uttidashin qonccisees.

Ha missile bola kehi woga denban c'ora mizati hemetishininne eta hemiza asati eqirashininne etape heysa bagara zumay de'iyagadan ha missile qonc'ises.

hamisile bolla coora paranja kutoy issipetetan shiiqidi banta keettan eqqirashnine etappe hankoti qasse banta quma mishin qoncisis

Ha misile bolla cora namusetira miizati denbara hemetishininne etappe guye baggara issi macca asi de'iyogadan ha misile besses.

ha misile ke'hi wogga denba bolla cora miizatenne miizatuppe guye baggara issi maca assi de'iyo ggadanne maca asappe yessa baggara keettati deyo gaadan ha misiley qoncisees

ha misile bolla cora waado mizati banta keettappe kare kishininne karen cora waado miizati deyo gaadan ha misile qonjisees

Hayssan ta be ashede yooge keehi githanne dalga gaden gakkida gistemerutha gidishin he muruthaka corasay issipetethan eqqidi oyqqidi xeellishinenne he muruthaykka keehi lo'o gidirayssa qoncisees

hayssan ta be ashe deizayssi issi atthumade gidishin hiyaddeykka bahuyen koppiyaza woththiri keehi cora dono galla ba kushen oyqoy qi ti shoti teellishin hayssan nuus keyppe koncisees

Ha misilen qonc'isizaysi issi polisse akkafa oyikidi bittazza kamishsheninne appe heyssa bagara c'ora attuma asati hametisheninne ufayittishen qonc'ises.

Ha misile bolla nusi betizayisi woyiko qonicidayis madabe mithape gigida sohon eqidi bakushya dono gala oyiki utidayisa qonicises

Ha missilen nussi qoncirayss issi aththuma assi kopiyya attiddi chigiynne puththe tokkishenne xooqu gidi ha xeelishshin ha missile nussi kehippe qonccesses.

Ha missile bolla coora muzze qonxetid issi bolla shiqi uttrashenne appe hyssa bagan coora muzze eqqi utrayssa ha missile kehippe nussi qoncisess.

Ha misile bolla nam'u asat etika issi adenne issi maca gidid ananase gaden ananase shodishininne banta kushen oykid xelishn qoncises.

ha misile bolla nam7u asati wogga gade garsan eqi utidashin he asatikka issiyadenni issi macha gidishin ana naase banta kushera oyqqiri teeleshen qoncisees

ha misiley garsan coora attumazay issipetetan eqqida shinenne heyase garsan issi gashenay eqqida shinenne heyasaykka douza tokkish woykko tokkiri simmishe misile qoncisees

Hamisilee koonciszay ssi hissi attumade cora mitan giigida kita garsan eqqidinne heyaddeykka pa kushin duno galla oykuturashon hamisilee kooncisees.

ha misilee qoncisayssi issi maceya ba toho bolla wothada ba kushin akaafa oyqqada ba uwuyn sharbe qachadanne uutta sabile tokkishininne ufayetishin ha misilee qoncisees

ha mizile bolla oyddo asati chigini toketi ason eqqi utirashininne heedzdzu asati issi mala ma7o may7utirashin issoy qasse etappe dummatiya ma7o ma7utirayssa qoncisees.

ha misile qoncisizayssi issiyathumade ba gede bolla uthidi ba u'en koppiwotidinne ba qooren gammo dunguza sharbet axxurin chigine tokkushininne appeyssa baggara coro asay deyo gadan qoncisees.

Ha misile bolla oydu attuma asati dooza tokishenne eetape issi bagara c'ora doozati toketi uttidaysa ha misiley qonc'isses.

Ha misile bolla cora mango muruta shishiya hedzu atumanne etappe hesa bagara cora atumanne maca asyi issipettha shiqi utidaga qoncisese

Ha misile bolla issi bithanee doozaa thikkishininne appe guyye baggaara cora thamaare naathi issippetheththan woxxishin ha misilee bessees.

Ha missile bola heedzdzu atumma asati kehi woga gate bola eqishenine issoy tokishene issoy tokanawu hametisheninne issoy toketidaga ushishe ha missile qoncises.

Ha missile bollan keehi giththa gaden zerethida badalla garsan lokomay zerethiri makishininne he lokomayikka badalla garsan de'ogadan qoncieses.

hamizilya bolla issi attumadde ba u7ey bolla carqa daaniya ba woottidi badala saabiliya garsan eqqidi tiya badala oyqqidi xeelishe qoncisees

Ham sile bollan keehi woqa gaden toketira sabile garsan yaanne hanne hemetiya heedzdzu attumasanne etappe heedzdza bagqara issi zumay deyo gadan qonjisees

hamzeleen keehi gita gaden ichashu attuma asati eqqidinne saabilya xeelisheninne etappe issoy bashen borsa oyqirashen qonchisees

Ha misilen tas beetidayssi issi attuma addey ba toho bolla uttidi nam'u issi mala kanaza wodorora oyqi uttidashininne he addeyka zo'o shurabe mayi uttidaysa ha misiley qonccises.

hamsile bolla heedzdzu attumasay eqqiwutirashinenne ita garsan cora deeshay de ishin nam7u attumasati deeshshata akamishenne etappe kuye baggara issi boota kame eqqawutirashin hamsile qoncisees

ha misile bolla heedzdzu attuma asati ifi gibben eqiyutirashinenne hey asata guyen cora hareti eqiyutira shin ha misile keehippe qoncisees

Ha misilen issi fara issi macakimiya akamishenenne iipeyssa baggara issi attumade eqqidi paraoyqishen ha misile muus qoncisees.

ha misile me qoncurayssi keehi dalga denban keehippe cora miizay issipetettan he emettishinenne he miiza garsan cora asati diyo gaadan ha misile qoncisees

Ha misile bolla heedzdzu wogga gaamelaachchan issi attumadenne issi qeerinay eqiutirashinenne etappe heyssa baggara cura deeshay diyo gadan misile koncisees.

ha misile bolla keehi woqa dalga denban hezhu ade asati eqqirinne cora miiza issipetetan shiishishin ha misile qoncisees

Ha missileza bolla issi bitaney utidinne nam''u hareta hemishe woykko mizishin . Izappe hena baggara nam''u asati eqi utidayssa ha missiley besses.

ha misile bolla issi addey parazawueqqiri denban eqqirayssanne aappe guye baggara keettay diyoga daana ha misile bessees

ha misilezan nu be'idi doge karemedosa gidishin heyssikka hamethi diddo ga malanne he hamethi diddo kareme doossay ha xeelli diddoga mala ha misile nus qoncisees

Ha misile bolla beetizayssi issi gita dembban issi cima gaamoyi ba ayfiya tishshi oothidi xeelishenne ba doyi uttidayssa ha misiley qonccisesi.

ha misilen nus betizaysi woyko konccizaysii kaffo zeretha gidishin nam'u essi mala kaffo zerethati essi demban eqidi tishi othidi essi misha xellishin ha missiley qonccises.

Ha misile bolla oyddu godareti dhumason eqi utadishine etape issoyi hokidi mishe betes.

Ha misile bolla issi gasta gaammoy dhoqqa zuman ichcbidinne tishshi oothidi issi miisha xeelishininne, ha gaammoy keehippe gasta gaammo gididaysa ha misiley qoncisees.

Ha misiley qonccisizayssi issi shuchcha achchan issi godarey eqqidinne he godarey xoqqu giidi issi miishsha bolla tishshi ootti xeellishininne he godare doona do'a gididayssa ha misiley qonccises.

Ha misile bolla nusi betizaysi woyko qoncizays Keehi dalga dembani mela mata garsan hezdzdu garati bantawu bantawu woxishn ha misiley qoncises.

ha misilen issi godare xuma garsan eqqidinne issimiisha tishishootiri teelishen ha misile qoonjisees

Amisile bolla gitanne wokka gidira kaame oge bolla lam7u gammoti ekkidi ha smidixeelisheninne etappe heyssa baggara keehi cora woray de7o gaadan ha misile keehippe konjisees

Ha msilen qoncizayssi woykko bettizayssi keehi dalga denba ogi bolla issi geegge hemetisheninne he geeggekka gasta woykko cima geegge gidirayssa hamsile qooncisees.

ha misilen betirayssi keehi wogga denban oyddu wora hareti esipetetan hemettishinne ettappe heyssa baggan woraranne zumara de'ogadan ha misile qoncisees

ha misilelen keehi gita denban issi wora kanay woxxi sheninne issi miisha tishi othi xeelesheninne he wara kanay zuma bolla de'iga ha misiley qoncisees

ha misiley nuus beettizayssi woykko qoncizayssi issi dalga denban issi maahe ba qoore xoqotirinne tishushootiri issi miisha teelishen qoncisees

Ha misile bolla nam'u gaamoti demban ka'ishinne dishetishn ha misiley nuusi keehippe qoncises.

Na'u godoreti woran deyshinenne issoy ichira shinenne issoy eqiyotira shin ha misile nuusi qoonjisees.

ha misile bolla keehi wogga denban issi worakanay eqqi utirashinenne ha worakanaykka issi miisha tishsh otiri xeelishen ha misile qooncsees